isse bolla bi ittizi hissuuu aazi egizeth bikko nam7oshiyan tamuncha shun arutetha layethan dere issibetetha xenas alaamay aaziissa qoncesano yaaalem aqaf udenaame hidan ite gizelbeette

Hayssan tani beyayssi keeppe daro asati aybakko shiiqowa shiiqirinne eti ha xeeliyayssa bessees daro caali asaykka dees qa7etasentan aybakkoy sa7an eqqidayssa bessees ega qoncisees.

Ha7issan qasseka daro sadishi qidin uttida isti mayda mayoy booththo gededayssanne isti aththida caamay meu andayssan qoncisishe dees.

Daro gaammo asati be parazonne baqulo togidi ogezara hamutizayssi beettees istika dariza asati be hu7en gaammo dunguza qoofe kawoththida.

hayssan beettizay gaammo dungusza mayida asata dishin izetikka issife shiidi guppisheekka ishe dizaysa besses hakka iza ins aassi giikko awu bonchokko.

hayssan qasseka orto dokise kaallizastamalezayti isibishiqidi uttidayssa bessees janxilaykka istayssako haray qasse haze esa gidikko qoofe uththidayssaka qeesada gees

hayssan nam7u qorqoro keeththatinne iza sinthara ha bagga salpetidi karetha mayo maydi hamutishenne qaacishe diza asati beettishin bayndiraykka sinthara dees

daro asati keeththa giddo kumi uttida ista sinthanka booththu saleda malatiza miishaykka beettees isti uttidasoyka keehippe lo7ees

Alfandore asa gish hitida uttida isaudesse ha uttida asami ayroptsilene derettenno issifen haasa edti sheemi de'a asuma sin isanka udday diis.

Hayssan tani beyayssi keeyeppe daro naati uttirashin eeta qaseka etawu katta immin etimiishenne qasse daro asati etau yuuyuuy katta immiyayssa bessees

hayssanka tani xeellashe dizay aazey giikko nam7u attuma asati issi biiro giddon uttidinni ha simmidi xeellishe dizayssanne xaafishe dizayssa xeellashe days

hayssan tani beyashe de7izayssi issi addey nam7ufe bolla gidida asata sinthan eqqidinne istas issi ba qofa immishininne henida qasseka ha xeelliza asati iza esikidinne siyizayssa be ashe deyays

Hayssan gammo dungusa qodhera yeqqidayti salo mala qofe wothidaytinne domma domma mayota maydayti adde asati macatinne nayti issife dizayssa hamsiley nu bisseese

hayssan qassega gita komporomise maliza ason shi qidi uttidayssa silken dero betishi deees silki xilqan issa mala bisiza gita silqeko

Hayssanka tani be ashe dizay keehippe lu7iza leematey geddon hayssi pindisha geetettiza woykko pandishazi sha yettidi uttin tukke sinetikka lanqera beettosona.

Issi addezi eqqidi hara addezas waraqaata immishenne waraqaataza dhoqu issidi bessishe dishin sinthara qida addezikka gaammo dunguza may7dayssara dees.

Hayssankka tani xeellizay aazay gizayssa gidikko issi keeththey karene abba diri qurs beet gizayssi xaafeti diidin keeththiyaka lo'izayssa be'ashshe days

Tuke bashen shaayetish dizaysi beetes tukeza esanas yabanaygne tukeza pentisidi qolanas inde matan woykko shaaiyetizayssa achan dees.

Daro qommo kathatinne daro qassika tukketinne uyettiza hara hara miishsheti issi bolla shiiqidi issi so giddon daridi dizayssi beettes.

mesqeley masatiza miishi keexettidi woykkon ginbettidi dizayssikka beettees izaka hu7eza bolla mesqele siileykka dees

Hayssa bolla nu biiza misilen aazi malati segesa gidikko ne torke daggini ooseti pude iccini may7o iza bolla qaaphizays bissees.

Asati beni wode goobanne mino gidida asata kase woden eretida asata misilen kesidi issi sohon woththetees. hayssi hay izetappe issinaza leemisokko.

Nam7u otoy woykko tama bolla kinggoy aadhincooce bolla wodhdhi uttin iza garssan tamay eexxishe woykko loxishe dizayssa bessees.

Issi maata keeththi beettees; maata keeththa giddorakka tamay so7a gaathan eexin cuway bollara pude gullu giidi kezishe dees.

Hayssan beettizen karetha asata gidishin he asatikka kareth gididi ichaashu asati issife ba sharpe gulluntidi inte asadi eqqidayssa bessees.

Hayssan tani beyaashe dehayssi keehife malaliyanne lo7ya keetta giddon caalida huphera bo7attida asati gede xeeli didi oosana etasintanka issi addey ha teellidideees hega qoncisees

Gammo dunguza may7oy gaammo dere ase gideth erisees hayssa na7i gaammo dunguza mayda asati oorathi oosettida sohoza anjisishe beettettes.

itoophiya gizamxuufen bollara kulessi giddon adifape oossetti doessinne oosech shidisessin adibaben katamu eeththano dana maadidus

tikitokke gizayssi asay issi deren diza asi hara deren diza asi ooththida miishata yetetikkon carko bollafe woththidinne carko bolla dishin beyidi aaththanas maaddizayssakko

dissa biiimmo biza xuuben samay maadho qalamen xaabeti di biimmo gizeess beettes izi biimmo izehessaragdakkon biraakqi dikathendon shine

Issi adde be ayfen manaxire wothidees. woykkon yaalina athidees be dunakka pooqidi aykko miishsha haasayishe dizayssi beeteesnne eretees.

sen oddu ashan gulotni mola asatinna deesha naadetizzeyssi dommudas haraqaanne issa haladi issi heeran deettis he mishatikka naykka dees ka naykafu ekka upe dessa

Nam'u asata misile waraqata bola kezidi dees izappe bolla bagara dizayssi tophiya aysso kappppo aabi aymedekko garssara betizay qasse Hara asa misilekko

Hayyssan jenereetete geetettizaysi di'ees ha jenereetiriikkan nuesso ohuddeyssi aqami qasse gita gadeyssi beettes genereetiraa aqame gitakko.

hayqi ges degon darho gita asatokku istika haathe shamidi duydes kath shammidin ettis suepe daani yala supe de sixe supeen gawute supfe ongiza isitafe

Heedzdzu asati issi keeththa giddon uttida issinazi be hu7en qopheka woththides izi xaraphe bolla woraqatha woththidi izan xaafishe de7ees.

Yegebirina mashineri iqawoch bidir giza xaafey amaaratho qaalan xaafatti dizayssa gidishin iza sinthankka issi addey eqqides.

Hagani tani be aydda diyayssi ay beeggeyaba gidikko ahybakko shafanettida may7o7a ma7irinne eti yaarahara goochi didehayssa bessees eti di7oosoykka aspalte oge hetappe hini baggarakka salon shaaray beettees he ga qoncisees.

Issi poolisey eqqidi hu'en koppiya woththides garsenka poolise may'o maydi be kushe dhoqu histidinne be ayfe ha zaaridi haasayishe dees.

Hayssan tani beyayssi aybakko makinada milatidi deya bessa beyays makina laagu tamari asa milatidi deya issi nayykka makina mashiniya oyqqides heytappeni baggarakka issi maciyakka di7awus guyerakka naati di7oosana hegga qoncisees

Hayssan tani qasse be7ashe deezayssi gede baggara daroo keyippe daro asay issi bolla cugan uttidi eqqidi issi ba zooretidi da7eyssa be7ays izatappe sintanikka lo7iya miishati de7oosona istika kehippe lo7iya malaliya keettan de7eettes.

Hayssantani beyayssi keeppe daro asati oddezan uttidinne gede sinthe izgishenne xeelishe deyayssa beays eta giddonka aybakko asa qaraxiza kamera giza mashinekka beettees ega qonciees

kehippe dariza asati utethasozan uttidinne ha xeellizayssa beyays izatappe guye baggara siyiley de7ees

hayssan tani beayssedeayssi daro asati eqqidinne sentan qofa aaththiza addeza teelidi di7oosona etidi7oosoykka keeppe malaliya bessa esta giddonkka issi macasiya di7awus hega qoncisees

Keehippe daro asati zoreta bolla deettes istika issifetethan uttidi be sinthe duge zaaridi woznappe asi tamarsizayssa kaallishe deettes.

hayssane tan be ayssi heedzdzu asati keeppe lo7iya pooqe keetta sentan eqqidayssa beys izatappeka issinoy uphini gosseza wothides qarabatazakka issoy qachides issoykka qachides he ga qoncises

lo7izanne malaliza katamay beettishe de7ees iza giddonka dhoqanne lo7o keeththi pooqe geetettizayssikka beettees mille baggara mithatikka deettes

Daro asati gedera ha aalidaynne haara gede aaliday giidi uttida ista giddofe issi addeza hu7ey giddora gede bo7an metettishe woykko issi kezi dhayishe dees

Hayssan asai daaboza sinththa aathidi qanxxishenne izappe oyqidayssa duuthetidi baadhishe deetees. adde kushen gafalay ordde modhoy dees. modhidayssa olada menthetees.

Hayssan qassekan katirakti sugari awuter ne cigizaloi xaabatti dhaqaabittin qasseka dara usati koydan wadhesa asama waqona shuchchata wodhesa asama caani shihetirsa

haakime malatiza asati issison beettetes istika be may7o kumeth may7di be duunakka goozidi ha bagga simmidi eqqidi beettetes

asati saketikko woykko hargikkon aakamo keeththa efidi zin7isidinne heen shempisidi akamisidi pathidi daro asati aggi simettes hayssan he algazi beettees

nam7u attuma asati oshicha milera eqqida ha baggara qasse macashatanne hara issi addeykka dees he addezi be kushe bolla may7o idimmidees

Issan gassagabe etizayssin booththa makinaakko makinazin aaf egsesidenko bajjajjokko nama waajja omarsin woralashu iyaada ucicizi waala gan diqixessanofetidi igidos.

Hayssan qasse tan beyashedayssi gita xuufeyara arba minci jeneral hospital heriydaloji departiment mari senter giza xuufe beyashe dayss qasseka wulaykka dees gaattayka beettese ga qoncies.

issi so woyikko issi keeththa giddon daro xarapheti deettes he xarapheta bolla wodhdhi uttida dumma dumma waraqatatinne hara hara miishatikka dizayssi bettes

issan keehidi lo7iza keeththa keexetidi henera hanera giddora asi baano mala geexxettishi ogey addidayssi lo7ees keeththaska booththukko

Issi na'ay issin toommaaale zameshana koozina sididi laaqush bolla wayg uttidhese izaykko tegeeska leizoossilekko.

Asa naata payatetha nangiza eqotatappe issoy haakime keeththa woykko hospitaale gidishin he keeththatanka ichidi woykko zin7idi xeelettiza asibeettees.

Fhayzaan issi gita keeththaza bolla keeththan bidan qalameti dii zoonya iito tisaro nena lo'sey gaana tayeqatha giggo qoppeko orcha.

hayssan bettizay gita gita keeththatakko keeththati bolla garse gididi deettis garsera diza keeththay lo'okko bollara dizayssi iitakko hessan eretees

Hayssanka tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko gita gita lo7o gaammo asati shiiqidinne issiue bessan eqqidi izi aaza qommo xaafidi mazagabeshe dizayssa beyays.

Hayssan taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko daro yelaga asati shiiqidinne paanthatinne geela'oti shiiqi oge bolla izati eqqidayssa xeellashe days.

shuchchati meqeretidinne issi mata shiikidi dizayssi beettees izappe pude baggara pude keelettida shuchcha keelaykka de7ees

daro asati issiso giddo kumi uttida istafe sinsera dizayti macashshata gidishin guye baggara dizayti attumasatakko macatikka keeype lo7ettes

hayssan maxaafaynne geedaro miishay beettees hayssika issi bolla dizayssi maxaafazi aygizee giikko woga woykko higge gizayssa ingilishera lawu giza maxaafekko

hayssansaka beettize si dumma dumma sooti dummo medho qallamente diidi daru bagaza qasega labaraatoori yooney saaxen idagizeysa hooseti deessan telefizine dagizes kizu tidees beettishe dees

Haysan gaamo dunguza qope wothid ha xeelishe ssi zo'o gaxan berka utida Adey betes, he adeza sunthay tomasako, tomasa Toronmjono getetes.

Nam7u asati be sinthan xaraphe woththidi xaraphezappe gede baggara be sinth ha zaaridi xarapha bolla heedzdzuson pompa woththidi uttida.

Ha sohon eqida wolqamanne keehippe lo'iza atuma asay issisora eqi detes, istappe sinthe baganka asay issi misha gedariza gedaro eqay woyko mishiy Desi.

Asati uttidinne waraqata xaafishe sinthanka hara asi yootizayssa siydi he qofa bolla tobetishe missayssara qofa laamettishe deettes

keehippe lo7izasoy dees iza giddonka asati uttiza oyde malatiza miishikka beettees he soozikka bootti ekkidi daro lo7ees

Asati dumma dummabata marcota akafata feexatanne hara harabata oykkidi beheera geeshshatetha nangonne beheera geesho bolla deettes

hayssan qasseka daraasay ba kushen feexawutini katama as falta dishe dizayssi nu dere wogan geexekko katama qasseka samana iitamisha

Heeraa geeshatetha pittidinne heeray moorettennanne dumma dumma buurata iitontta mala asaakka hara haranne iita harggeti gakkontta mala lo7o ooso oothiza asati deettes.

Hayssan tani biaydadiya siaybe giyaba gidikko geeppe dariya asay shooro payatetta lo'etidi deyayssenne makinan qasse goyrakka deyayssa beyays hega qoncisees.

Asaati issfetethan gaseza woykko uugeza pittishenne shiiishishe buuratakka denthishe dizayssa ha misiley qoncce histidi bessees woykko yootees.

izan aysusi geetettina makina sinthan daro asiday hothu zoogin eretti waase isti wothizes geetetoa iza bolla gezana hudafettizoonne caalla qoshen kundeowaana na gizo eretowaase gadikko wodestoshi

heyssan qasseka teele bira7ykko wiida yaasaizayssa xaabetu utideissa achin issi indiya ba midhora lo7alo7ada atte gelanoissi daynda eqqada zaara biittawus sumsaykka astirokko

Hayssan sillibayda mizige baates fa hiyaane maybera ara yaagiza hisi taza bolla saafi duddotabine maybenne maymerayssa tani dhayssa dida sagiresi histin dhayidayssabee.

Hissan isindiya bakushoma gida sillika haaaseessa doogishi biidiyoda gidesara hau quccishi dawusa sabishas beetoha sima dhose.

hasoni daro asati uttida istikka baggati attuma ase gidishin baggati qasseka maccashekko istape garssen gadezankka dumma dumma miishati deettes.

hayssan nam7u abbeti issi mala karetha kumetha may7o maydi sinthara haasayishi ha hamutishin istafe henifa garaqas booththu mayda daro macashati bayndira ba kushenoygidee

Issi maccasiya be hu'e gaththa lxana goozadus. be ayfe boolakka manaxire woththadus be ache pooqada woykko dooyada miccizato gaada ha xeelashe dawus.

heyssan kaammu dangusaza issa sinthora miciri goera daro asati komotidayssi no7ayeso betes issafeka iss addi kush dhoqois tidee

Hayssi noos beettise hidi yithanchataaza beettise yithanchati oykide bolla ytha yixanchati guppiza guufis issa malako istigaayissi isa mala oykidi deetti

Daro asati issison eqqidayssi beettees istafe oshicha milera keeyppe lo'izanne ufaysiza macashiya eqqadus

Tophiya giddon dumma dumma zooneti woykko daro qommo zooneti dishin he zoonetaska dumma dumma wogay dees hayssi maata oykkidi yoota ircisoy gaammo zoone wogakko.

hayssan makina bolla daro asati kezi uuttidi baaba kushen kushen bandira oykkida issa dhoqu hisidi xeeleshe deettes isti mayda mayoy boothukko

Hayssia aakka baadi lo7i daasati booththa upa bollara intishe yidi kaasa mu maches moozi yabbitenna isti iita isikko

Daro asati issiso giddon deettes istafe darizayti haaragede uttin issi addey sinthe baggara ha aalli eqkidi istas yootishe woykko tamarsishe dees

hiyssan hedzdzu asati woga modhobpolisetako, hankoy qaseka laafata guutha wudhandeytakko isti caalleda gish ulora daachchoda getes

issa bolla kessegan beettizayti heedzdzuon serote dzaanaaziza sdara dommi dommoon kossa dara gidedi beettet heen henen hedzudzu bidane wachushin beettizayti hahitekko

Haysan havere woyko dere nagiza asati dere sarotetha nagiza asati issippe gidid wusha oge oyqida ogezika aahoko.

issi poolisey eqqides hu7ezanka be qoofa woththides nam7u haycthizikka addas beettes garserakka poolise may7o may dees

maca poolise asati issipetethan shiiqidi be bonchcho may'o woykko be ooththo may'o may'dinne oogezara salpetidi ha bagga simmidi yiishe deettes

Keehipe daro asati be sinthan daabbo woththidi daabboza bolla mashsha woththidi woykkon ichisidi woy zinisidi guye baggara daabboza xeellishe uttida.

hayssan tani qass beyaysse deeesi keeppe daro asati tophiya kawo abhi aha medera iza giddon essidi izas qasseka manaxire woththida addey iza gede haasayssishe dayayssa beyays istafe sinthanikka afukato geetettiza lo7o afukatoy deees

hayssan asati dumma dumma saammuna malatiza miishenne qibaate malatiza miishata be sinthan woththida istika iza guyera yuuyidi eqqida

hayssan issi adey tophiya giddon diza asatappe issi naa gididayssinne daro tophiya biitta yeletatan erettiza adey uttidayssi beettees.

hayssan qassika issi wolqqaama addey ba huphiyan qobe wothidi achatura miiccishe dizays beettes adeza sunthay daaniel goochola geetetes tomas arful7a.

Habessan deiza macashshati eqqidayti beettettes wuritikka ba kushen borsa oykkidi eqqida istafe isseniya sure gixishin hankoyti gabare moykko qaamise mayda

hissan daro asidigi ba ybimmana xiro athidi daro ti qas iita kiteshim me aathidi bizayssa asilken poton disiles fordoza aasu gizi hessiy gidikko izi bissizay asiskon erena

Mimessan simxroo gar uchida addhesi ba ma yida mayoho erabinna guya dusayti izi malade hessa xee bishinno qidishen dihettes.

Hagaani tani be ashe deyayssi tophiya kabo abi ahamedey lo'iya oyde bolla uttirinne ha xeelishenne duuna do'idi issi ba haasayishe deyayssa bessees izappe sintanka lo'iya aybakko xarmuse dees eqa.

Hayssani daro asati heedzdzu heedzdzun cugan aadhidi yidhe beetis he heedzdzu cugatappeka issi cugan diza addezi adda gitatiza addeko.

Hayssan qass tani beyizayssi tophiya kawo abiye ahmedey lo7iza oydeza bolla uttidinne ha xeellishe aybakko qofa aathtishe deizayssa geyays izappe sintharakka tophiya bandiray deees.

hayssan bonchettidanne gita gita asati shiiqidi issi keeththa giddon eqqida istafe mille baggarakka yemette saasebiya tembergisa xaafey amarathora dees

Tamaare nayti ba tamaariza kifile giddon kumi uttidayssi beetes istika uttidayssi oyde bolla gidishin sintherakka xaafosos dhoqqidi des.

Hayssan tamare woykko timirtte keeththa masatiza sooni daro asati uttidi xaafizaynne xeelizay deetees isti uto oyeskka zo'okko.

keehippe cora asati shiiqidinne issife diza soy dees hesoza giddon diza asatikka keehippe paydon daro woykko cora gididi eretetes woykko bettetes

hayssan qasseka issindiya giddon uttoda heenni rahanera uttida hasadamma zakabesh dizayssi beettis nuzaka bodakka ey oothu zegesiigo iza ooththamay ayqifiya duwas iitathan doko

Hasoho giddon asati eqqidaynne gede bagga aallidi ziqqigi hokkidi aykkomishe xaafishenne issa issara haasayishe dezaytibetetes

aiyssanta maadana itti tammade hidi deettis tama maade nayta sonxan asteroon gahanisana kaasama hiu gaha giibettin edektee xphise

hayssan tani de'iyssi de'ayssi issi addey eqqidinne dees. qasseka giddonikka aybakku bashen shaayettidi dees tamaykka exxes. guyerakka asaykka diyoga qoncisees.

Hayssan pacaliza dembbaza bollan nayti salo oykkan maliza salo gufa salo denddi bishe deetees saloppe istta ehoppo.

hayssan qasseka kehipe loo7iza nam7o maca naytin deettes istas xoontha xeeraykka marcu xeerada gees istas aypen walafe kesida geroota gees isseka lo7o usupenna

Hayssan tani beyayda deyayssi keeppe dari asati ba kushuwa xarcirinne miicidinne ufaytidi deyayssa bessees guyerakka kehi cililametay deees haga qoncisees.

Hayssan isse nanan ba gila qotetha ba addeza lo7anaon ooththada asi7ile bollan silla dazayssi danceta daazay sibeetees he zamanayttida maaenne seeletiressi asata lo7ana koe.

Hayssan diza asata giddon keeype lo'iza nam'u macanay pidettes mila baggarakka issi attumaykka keeype lo'izay dees.

ye itiophphiya kooriya zemachoch metase beya farg geetettidi xaafetti diza eriso xaafeynne iza woykko farkeza giddo geriza wulaybettees

issi aahonne dalga gidida bessan dhoqu giidi kixxi bessida sohoy oykkon zumati ekkida heeray beettees he zuma bollaka celila maatati kumida

networke geetettizayssi asay mobayleta go7ettidi issi heerappe hara heera dawalidi woykkon shocidinne haasayana mala gasethiza miishakko

Hayssan izeeti qasseka nam7ons daku issiadera issi indira gidishin indi kushen silkidis iddezi qasseka laapitooppiqe tiqisa koompiterauguris

Haysa milezan daro asati issi bishiqqidi koppe maashine bolla oraqafe iza issanne humu ubuzeyssa bessee istan qasseka iza malizasatikka de7osona

Issi adde kompitire xeelishe dees. he addezappe milezankka issi kompitire barkka uttidees. addeza sinththan hara waraqqatatikka deetees.

Ha sohonni paydama tooqa kessiza asaynne kesisiza asay issifetethan gaaggidi dizasokko issi naykka istafe kessishenne be kusheza kompitera bolla wothidi dees.

hayssan tani be'ashe deayssi tophiya nashonale paydamata woqiya asati yiirinne mazagabettizayssa bessees addezikka inde kusheza bolla wooththidi ashara denthishe deees he ga qoncisees

Zaan tumadumu kongidi erida qoro korshin tamaari di dizaysna besfeyse tamaareqa sinthon oonee.

Issi macanaya paydama tooqa woykko nashinale ayde ekkanaas yaada be biradheza iza bolla wothada maashineza oykka dadashe beettawus.

Hayssa qassekan dumma dumma asati ba ooso ki diya shiiqidha ha ashi qilin oqofho bira yqise qorobira tayfishe hummato homma asati shiiqitishe yiggisha doossana.

Issi addey be ayfe bolla ayfe ashaara woykko izas ayfe medhoza denthiza miisha wothidi izara xeellishenne be ayfeza hanotanne izas medheta immishe dees.

Issi zoreta keeththe masatizayssa giddon fayda matooqa geetettiza eriso karde immiza asinne ekkanas shiiqida daro asati beettettes.

Hayssan qasse tani be7izayssi naa7u kaasanchati kuwaaseza gede ekkidi bishini ha yizan antho kaasanchay qasse guye simmanas metotizayssa be7ashe de7ays.

Kuwaase ka'ishe nayti daro imetteththinne daro metoy ista gakkees hayssan ha'i issi kaasanchay ka'ishshe meqqin he kaasanchaza asati utisidi akamiisanas ekki bisshehi deettes

Kuwaase kaasanchanne kuwaase kaa7iza yelaga nayti kuwaase ka7anaas dembba gelida istikka nam7u citan dizayta gidishin dumma dumma medho mayo mayida.

Hayssan beettishe dizay aaze giikko kuwaase kaatasanchatakko kuwaase kaaasanchatikka booththa medhonne galal7o medho may7idayti nam7atikka marshetishe dizayssa keehidi bessees.

Yelaga nayti kuwase demban kuwase ka'ishe detes, istappe issinaz kuwasa ekid woxishin hankoytibiza gakanas lasishe woyko piradhishe detes.

san ko7aase kaasancha masakiza daro asati ussifetethon usse mala shubare may7idi dassibessa shiikidi utti dideete

Hayssan taani be'ashe deayssi nam7ufe dariza kaasanchati meedazan ha woxxizayssa beyashe de ayss istafe guye baggarakka tophiya bandiray deees yagga qoncise.

wathan shanayti meedan isporte oothishime teettis gadhano hissi akatama maliza footoppi keeshakko issiora keesse komootti dhise

hayssani tani be7ayssi na7ufe bolla giriza kaasa xeelizane ka7iza na7iti heni gede sinttani naati ka7iyoyssa xeellizayssa bessees eeta may7uwaanikka faydoy faydoy de7ees hega qonccisees.

hannin qasseka karethanana baqodedazu7onisha duggi garethada palawa7ala7asha dizamayan antete shidawusa giziz medhooy kareth conna danu dhiska komo qassega haythan mamaxirath widdhe

Hayssan kuwase kaasanchati ka'di simidinne shemppo ke'idi ufaytishe ba kushiya dhoqu histed miiccishenne ka'she dizzayssa besees.

Hayssan qasse tani beyizayssi daro asati aybakko kuwaase kaassa xoonidi goole gelthida asa tookkiza mela salo denthidi ufayetizayssanne miicizayssa beyashe deays.

Ayissa amisila buluuman gashe nayti issi feshe gidi numairay boodayideedi beybekkon gisayssa ka ishe dizays ihettes heetikka nayti katamappen gizepfen giddota iranaakko.

Asati kohase ka'idi coonidinne goobidi minnidi dumma dummabatan woytettettes istafe issu nozi wanca geetettizayssi hayssan beettes.

Issi asi issi miishe xaafanaas woykkon yafarata kessanaas koyikkon he yafaray bokkennanne qenddennan maarabn keyana mala maaddiza miishay beetees.

hayssan qasse tane beyayssi aybakko telebizine danne mastoti daanidi beettiza miisha beyaysmastoti danne telebizine dayza beettizayssa giddozanikka asi deees qucuraykka de7ees henikete iza gaattanikka makinay deees

Hayssa tani beyiza mala gidikko koronta shubu masatizayti hayssa silken asi haasayanas ne torke geetettizayssa saabiza miishati qashetidi dizayssa bessees.

Siibi bir giza xaafey zafetti dees hayssikka asay tophiya giddon miishata daro ogera issi saappe hara saa yeddanaas go7ettizaytappe issinnazakko.

Sanbeetiza keehi pe aahunne dalgabissa gidishi heebessannikka oto hoykko dumma dumma biittafe medhetiza miishata medhiza asati darsi medhidi iza matan deettis

hayssan issi maashiney beettees mashinatikka asa wolqa bonchanas woykkon asa wolqa buquridi guutha wolqan daro miishe mashinata maadetidi ooththana mala go7ettes

tani hayssan beyizayssi na'u asati isikaamey gede sugizada hanidi iza giddon qasseka daro gaaloneti de7eettes

Hayssi tana bessizayi gita makinay senta bagga hazaaridi uttirayssa bessees heytappe guyonikka pooqe keettaykka beettees qasses zo'o makinaykka beetti dide7aypea qoncisesko.

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro kaameti shiiqidinne madadara keehippe maarara izeti shiiqidi issi bessan dizayssa beyays.

hayssan beetizaysse aazansi safidhikko waakko gizan gogolo malaqa maqinan asayekomooduday sabu hekomoodiza asaykka beettishin hudes sunthayka makinaf haaroodenne shommoode

kameti asa wolqa daro oychennan dumma dumma lambata uyidi hantizayta gidishin boqan oyketikkoninne dumma pudunthata kezishin asay sugidi maaddishe dees

Hayssan koretera baasettidi qolettizo ogen oge keehi baasetidi bessis ha ogezankka lo7iza korete qoletti des.makinaykka baase.

hayssan itiohphiya sunthara xaafettididiza wolqama kaamey hantishe dees he kaameska medhoy booththukko millera zo7o malan yafarettides

hayssi kaseka banke saaxine malizeisi asay ay utuse se didin erettenna issi bolla eedzdzu hendeti kadethana era iita addisara issife shiyeqqi deettes

Issi shuchafeti hexetida geethan gita zoomora dizayssin bettishin deeze haysse qasera hoamizin loo7ees zoono aakidis shuchchay licettidi bolokkoten kezigesa.

daro pooqe keeththati beettetes isti diza bessayka keeyippe lo7iza katama gidoyssi eretees katamaza giddon dumma dumma qommon woykko medhon diza pooqeti deettes

hayssan tani beyashi dehayssi keyfe daro fooqeti de7ettes buro guyera oosettizayssinne haara qasseka ogeppe hanirakka keettayka de7ees giddorakka oge deyayssa besseese ga qoncisees

lo77iza keeththaykeex ettidin kommidin dizayssa bessishe izi qasaseka wulay dea dizayssa besses hagulaska bedaa iitisa wulaakko

hayssa tamare nayti tamarishenne astamare kushe denthidi oycha zaarishe diza kilaase woykko kifile giddon qaaxizayssa bessiza misilekko

Hayssan wolaytan yunburssen beetiza tamare keeththan lo'o hanotan iskele dees.bexam lo'o keeththay dees.

Missan issi nabe maliza issi isitatha addin eqqide deza isi beettes ha7iyuta ajjozappe senxa waggara calila maatan dolidi gita gidi dayiqdhees

Hayssa misilasa bolla beettiza gashe nayti denbagatanka izayssanne gita ma keeththay sintha baggar dizayssaqo ha keeththaska teematiza issi ha hobikkokko.

Daro asati hayssara geddi hantishshe dizayssi beettees istika diza sozi keeththa zoono woykko keeththa pengekko istafe gede baggara keeththaza wulas doya woykko ibixettonta dees

Hagani tani beyayda deyayssi aybe giza gidikko issi timirte keeththan de7iza tamare naati oydesa shiishshidinne woththidayssa beyays izatappeni baggara issi addeyka issi naaa oydesa toossishe di7ees he ga qoncisees

Hayssan daro asati issi bolashe quuttini ba kusha dhokqo sidi sinsamizaadi bissi shi deedes tamaridanka goobaganaykakko haqikka tamarishinne xaabishinne dizayssan goobedetha bisete

hayssan daroshiqido ucti delayssi beetishides asekka utti dayss ayyaase izeegessadikko eretowaasse morketil eqqe agides toy7ay sumsey ambasha dera apara geetettiza asatara

hayssan issi yumbareste suntha bessizayssi dees he yumbarestezikka wonago yumbareste geetettizayssa gidoyzerettes

Hayssan tani xeellashe dizay aazay giikko tamare nayti timirte keeththan tamarishe dizayssanne tamarsishe diza astamarizappe siiyishshe dizayssa be'ashshe days

Hiissan isseden keehish shenesidi ha wuchishi dees iziga boodoan dokko awan egeesa go ereto boto hissatho woddidi disayis dees.

Hayssan qassekka isi koske gaaththan issi nay ba iqqa bayzashe bollappe eketointa ixida eqqa ekana gashe dizayssi beetees. kuskenkka daro iqqaqy shiiqidays dees.

Hayssani qasse tani beizayssi lo'iza ha'i mata woden oosettidada haniza asfaltey diyayssa be'ays gedde sinthankka asay ha hemitidii yiyayssa beyaydadees hani baggarakka mitayka eqqidayssanne ginbben oosettida mitan be'ays

hayssan essedi gate goyise makina achchan sintha dhiidiqqidi dizayss beettes he makinazikka kaattoo agadaga koyshe ooththano kayse shishe dees addeska pa phanqo obowethi deqqides

Keehippe dembbanne dalgga gidida goshe gaden issi wolqqaama kaamey gadeza goyishe woykko baasidi zerethaas loythishe dizayssi beetees.

issi kaamey ashawa woykko ace caani yiidi sa7an qolishe woykkon gufanthidi laalishe dizayssi beettees he kaamezikka siino geetettizayssakku

Haissi qassefano ogeza tilliza maqinasaqo okeza tilleza makinaxi ogezan iitettidayssa moykon koreti gidinayssa mayshida des dis si meysho melo'akko koreti mayshon tamay fidazagie.

Daro atumma asati eqqida istappe guye bagara birda masatiza miishinne izappe gedera mithi beetees.asata garassnkka eeshoy dees.

asati haaththa ooththidi bombaza doydinne iza mecetishenne oorath oosetoyssa anjidi asazas immishe ufayssan bessizayssi dees

Hayssan gita keeththe keexetidi dizayssi betees keeththa zikka shuchchafi ashawappinne himthafi awuxetida issimikko

issi kaame giddon haaththe efiza daro birata toboti deettes ekaameza gongezan aaththi kunthidi asatikka iza millen eqqidi beettetes